Haysan ta be'ashe de'iyogeyi ha misilen woyko tas qoncizaysi kemikale (chemical) gidishn he kemikale sunthayka garo chemical getetid xeysethza kemikale gidishn a go'ayka daro muruta ayfeyi guxuneni metetona mala teqizysako .

hayssan ta be ashe de7i oge agro kemikaale geetettidi xeesettida kemikaale gidishin hi kemikaalekka teknoloi ogeyan medetidayssa gidishin a go7aykka sabile zaagguxine minna mala maado gidirayssa mala ha misile qonchisees

Haysan ta be'ashsha dizzoge keehi c'ora papaya muruththa ayiffe giddishshen he papaya muruththa ayffekka lo'onne keehi xelanawu lo'izayissa giddoga mallanne he papaya muruththa garissan c'ora shsholo giddizayssa haayssa misile nusi qonc'ises.

Hayssa misilen nuus beetizayssi woykko qonccizayssi keehi gitanne dalgga gaden gakkida appile muuruta gidishin he appile muurutaykka asay xeellanas keehi lo'o gidizayssa nus qonccisees.

Ha missile nus betizaysi c'ora atuma asay issipetetan shiqidine yenjelo muruta kuntale kuntalen qachishene he kuntaleka meray botha gidiraysa mala haysi nus qonc'ises.

hayssan ta be ashe de7iyogee kehi zo7o seera barbare gidishin he barbareyka mele uturayssanne madaberera shiiqi uturayssa gidishinne he barbare gias woykko bayzo skiutirayssa hayssi nuus konchisees

hayssan taas beettizayssi cora paapaye molothay essipetethan shiiqi uttira shinanne he paapaye molotha garsan sintha baggara keehi kayda paapaye deizayssa qoncisees

hayssan ta be ashe deyoge keehi gitanne dalga gaden gakkida uutta sabale gidishin he uutta sabalekka issi mishiriya bato bolla uttara haasho bolla degishininne iip heyssa baggara i mala coro asay deyo gaadan hayssan konchisees

hayssanta be'ashe dey ooge keehi gitanne dalga gaden gakkida uutha sabelek dishin hessabelekka keehi lo7onne ayfen xeellanawu kee7i lo7izayssa hayssi nuus keehippe qoncesees

Hayssan tabeyashe deyooge woykkothas konchizayssi keehi giththanne dalga gaden gakkida gaalla murutha garsan issicimaya ba uyen bootta shaashenne ba qooren bootta naxala maa'ada he gaalla murutha ba kushin oyqqada ufaytishin qonchisees.

ha misilenne nuus beettizayssi woykko koncizayssi issi aya coranne dalga uutha sabale deiza gadin eqqawuthara uutha haashishinenne he ayakka tishushota xeellishin nuus konchisees

Hayssan ta beyashe deyoge issi cima attuma way eqqidi uttura shininne aappe guye baggara muuze murutay de7o gaadanne he aawoykka ba kushera muuze oyqqi uttirayssa hayssi nuus koncisees

hayssan taas beettizayssi woykko qoncizayssi issi atthumade bato bolla othiri xaata santha gade garsan sharafa shodishin ha misile qoncisees

hayssan nuus beettizayssi woykqo qoncizayssi keey githanne dalga wora garsan he woraykka keey yashsha wora gidishin adussa adusa mithati de7o gaadan qoncisees

Hayssan ta be ashe deyooge keehi githanne dalga gaden gakkida tukke muruta ayfe deyo gadaninne he tuke muruta ayfe garsan issi attumadey ekkidi tukke muruta ayfe koorishon weykko matishin hayssi nus koncisees

Ha misilin nuus biittizayssi woykko konchizayssi cora asay issipetethan sable garsan woykko sable chigine garsan ekkidi he chigine mayso bolla deeshininne asay ooso issipetethan ootishin nuus konchisees

Hayssan taas beettizayssi weykko qoncizayssi hissi gixa dalga tukke muruthay deiza gade garsan hissi attumadey eqqidi he tukke murutha ba kushen maxishin ha misile bolla qonchisees.

Hayssan ta be ashe deyooge issi ogen issi machasiya ba wu'en kaletta shaashe qacharanne yenjelo murota issi bolla shiishshishininne he yenjeolo murotaykka keehi lo'o gidirayssa hayssi nuus koncisees

Hayssan tana beashe deyooge nam'u attum addeti baanta hu'en koppiya woothtirinne karetha kooti ma'iri keehi gitanne dalga gaden gakkida giste muruta gabsan eqqidi gistemuruta xeellishin konchisees.

Ha misilezan beethtizayssi gade giddo muruthasi kakkoga malanne he gade giddo muruthasikka ayf duuga mala hanuus beessi sheni heyssatikka shiphi gooma ga mala ha misile nus qoncisees

a misile bollan nuus beettizayssi woykko misilezan nuus qoncizayssi keehi cora doozati isipetethan deyoosaninne he doozatikka cora gidogappe dendagan maara maaran uttirayssa misile qoncisees

Hayissani tassi bentidayis woyiko qoncisidayisi kehi gitanne daligga goshsha gadeni namu' u borati watha borati eqi utashinne happe sintha baggara qassi hara namu'u watha borati betosona.

Haysan tas betizays woyko qoncizays kehi gitanne dalga denaba gosha gaden cora asay issipetethan he gosha bolla muruta ayfe zerishinne iza garsan issi maca ba huphe kofiya wotha wotha wothidaysa qoncises

Haysan tas betizays woyko qoncizays kehi gitanne dalga gidida denban gosha garden nam'u nam'u borati hedzu waxan eqi utidashnne sinta bagan de'iza nam'u borati issi Misha tishi otidi xelishen qoncises

hayssan taas beettizayssi keehi gitanne dalga gade garsan cora asay issu petethan eqqi uturashononne he asa garsappe laafa asay zeretha zerishin misile qonchisees

hayssan ta be'ashe diyoogey cora atuma asa garsan issi maca issipetetha hemato bollade shininne he asayka uutta sabale tokkana bishin deyo kamalanne ethappe guye baggara issi booththa kaamey eqqi utirayssa qoncises

Haayssi taas beettizayssi woykko hayssan taas qoncizayssi issi attumade nam'u boorata waaxidi gadiza goyishininne he addeyappe ha baggara issi cima away gaabe ma'iri issi miishsha tishi ooti teellishin qoncisees

Hayssan taas beettizayssi hessi gisa dalga goshsha gaden isi attumade nam7o mirgota waaxiri goshsha bollan deyshinenne he aawa hadirsa kushen xurqaye di7o gadan qoncusees.

hayssan beettizayssi weyqo poncizayssi keehi githhanne dalga tukke gadi garsan issi mishiriya eqqada tukke hayfe ba kushen qorara he tukke murutayfe tishi shuutha xeellishin misile nuus qoncisees

Hayssan ta be ashe de yooge woykko hayssantas qoncizayssi coraasay issipetethan eqqi uutura shinenne he asa garsan issoy he ubbasas timerte imishoninne he asayka tamari dideyo gaadan hamisiley qonchisees

Hayssanta be ashe de'ooge keehi giththanne dalga denbasoan issi aaya eqqada ba morge bolla akaafa oyqqadanne he aaya bawen sharbenne ba qooren naxala xaaxauchirayssa ha misiley qonchisees.

Hayssan taas betizayssi woykko koncizayssi cora attuma asati issupetethan eqqi utirashininne he asayka uutha sabile tokkanau giigetu tiraasa giidishin he asappe guye baggara uutha sabile de'o gaadan koncisees

Hayssan ta be ashe de'oge keehi gitanne dalga gaden gakkida shinkuruta murote gidishin he shunkuruta murota garsan attuma asati issi petethan gididi he muruta garsan sharafa shogishin konchisees

Ha misilezan nuus beettizayssi dumma dumma asay issipetettan shiphi giidi zoretiidi diyoga malanne he asatu giddoppeka issi bitaney dumma eqo eqooga malane he bitaney gede shiphi giidi eqooga mala ha misiley nus bessees.

Ha misilen nuus beettizayssi woyekko misilizan nuus qoncizayssi issi attumaaaway nam7u booratha waaxidi goyi shinenne he awappe sintha baggara issi cimaway eqqi uthirayssa qoncisees.

Hayissani tassi benitizayisi kehi gitta nne daligga demibba gosha gadeni wodiya tekinologeni medhetida goshasi madidda mashiney he gade gosha bolla deîshinika he mashinne medhayi zoòo gididayisa hayisi nusi qoncisesi.

Hayssan ta be'ashe de'iyogey woyko tas qonccizayssi kehi gittanne dalgga gaden gakkida murutta de'iyo gadenhinne he muruttakka ha technologey ogen medhetida mashiney cakkishin hayssi nus qonccisses.

Hayissani ta beyashe dewubi demibba gaddeni wodiya tekinolojiyani medhetida kameyi he gadenikka gosha bolla deyishini he kame medhayi zo'o gididayisa qoncisesiko.

Hayzan thaassi beeththizayssi woykko qonccizayssi issi ha wodiya teknoloojiyan mereththida githa kaame gidishin he kaamee go7aykka biiththa goshshas woykko gade goshshas maaddira kaame gidizayssa qonccissees.

Hayssan tas bettizaysi woykko qonccizayssi ha wodde tekkinolojje maran medhdhetida mashshinne giddishin he mashshine go'aykka gaddeza goshshasine gaddezan mookida sabile shishos maadizayssa qonccises.

Hayssan tas beetizayssi keehi gitanne dalga gaden gakida muuruta ayfe gidishin he muuruta ayfeka teknoloje ogera shiishanaw teknoloje ogen medhetida kaame he muuruta shiisho bolla de'ishin qoncises.

Hayssan ta be'ashe de'iyogey keehi gitanne dalgga goshsha dembba gaden ha wodiya tekinolojen medhettida goshshas maadida kaamey he gade goshshas goyiddi diyogaadaninne he kaame bolla issi attuma adde diyogadan qonccises.

Hayssan ta be'ashe de'iyogey issi tekinoloje ogen medhetida gita kaame gidishin,he kaame ga'ayka iita goshsha gidishin ha misiley qoncisees.

Haysan ta be ashe deyooge keeh gitanne dalga gaden gakkida muruta ayfe gidishin he muru thayfekka ha teknoloje ogen medethila kaamey shiisho bolla de,ishin hayssi nuus keehippe qoncisana dandayides

hayssan ta beyashe de7ooge keehi dalgagadeppe shiiqida muruta ayfe gidishin he muruta ayfekka teknologi okera shiiqidayssa gidirayssanne he muruta ayfe suntayka giste gidirayssa qonjesees

hayssan taas beettizayssi woykko qoncizayssi hawudaya teknolojiyan meletida maashine gidishin he maashinekka hawudeyan gakkida tabole shiishshanassinne gade garsan ooththanas maaddizayssakko.

Hayssan tabe ashe deyooge hawudiya teknolojiyan medhetida kaame gidishin he kaame goo'ykka gadi garsan zeretidi gakkida sabale shiisho gidirayssa hayssi nuus konchisee.

hayssan ta be ashe de7oge keehi gissanne dalga denba gade achchan deiza kaame ogiyan hawodiya teknoloiyan medechira keehi cora kaameti issipetethan maadan eqiuturayssa qonchisees

Hayssan ta beyashede yooge issi dalga denban issi athumade awudeya teknolojiyan medethida mashine era he mashinekka biitha gushsas madira mashine gidirayssanne heyadeykka he mashinera biitha guyishin qoncisees.

hayssan taas beettizayssi woykko koncizayssi keehi gitanne dalga denba gushsha gaden hawudaya teknolojiyan medhetida kaame he kaame go7aykka biitha gushshas maaddirayssa gidirayssa mala hayssan nuus koncisees

hayssan taas beetizayssi woykko qoncizayssi hawudeya teknolojiyan medhechida mashine gidishin he mashine go7aykka gadeza guyana woykko biitha guyana maaddidayssa qoncisees

hayssan ta be ashede yo7oge hawudiya teknologiyan medhetida maashine gidishin he maashine go7aykka badala bunthana maaddiza maashine gidishinka he mashine maray bolla baggara zo7o gidirayssa koncisees

Hayssan taas beettizayssi keehi dalganne gita denban oyddu hawadiya teknolojiyan medetida kameti he kametu go7aykka biitha gosha gidirayssa mala hayssi nuus qonchisees.

Hayssan taas qoncizayssi woykko bettizayssi codo asay essifetethan eqqedinne hawodiya teknolojiyan meletida kaame teelishinnne he kaame go'ay biitta koshsha gidirayssa mala qonchisees.

hayssan taas beettizayssi woykko qoncizayssi keehi githanne dalga gidida goshsha demban issi hawodea teknolojiyan medetida goshshas maaddiza kame he gadiza goyishin qoncisees

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko misile bolla nuus konchizayssi issi denban ekkida hawude teknologien medethida zo7o kaame gidishin he kaamekka go7ay biithas guyanas maadirayssa konchusees

Haysan tasi beettizays qoncizays aaze giikko nam7u nayti qeeri naati issipetethann uttidi kaththi mishi eeta garsan utadayeekkizaysi taasi qoncishe beettees.

Ha misilen nuus beeththizayssi heezzu addenne nam7u maccathi issi mala booththa shurabe mayirinne etha guyye kaamee de7iyoogaadaaninne he asathikka qumaa wolqqi baynna asathissi gishiza asa gidirayssa haysi nuus qonccissees.

hayssan taas qonchisayssi issi macasiya ba suken eqqadanne issi attumasas mirnda immishinenne he macasiya ime bolla dayda keehippe ufayetishin misile qonchisees

hayssan ta be'ashe de7oge coraasay issi petettan shiphi gidi eqqi utturayssaninne issi gashenay hares tanga bolla utt utturashaninne aadhjhan nam7u attuma amala gashenaati eqqi uttirayssa qontethees

Hayssan ta be ashe de7ioge issi keeththan issi cimaya ba kushen mitha oyqqadanne hemettishininne he ayakka sharbenne naxala maaya uthirayssa ha misile nuus qoncisees

Hayssan taas beettizayssi woykko qoncizayssi corasay issi petetan shiphigi utira shininne he asa achchanka gisti sabeley de'o gaadaninne gisti sabeley madabare madabaren shiisho bolla de'o gaadan qoncisees.

Hamsilezan nuus biittizayssi woykko qonchizayssi cura buddenay saynen uthidi maara maaran uttidayssa gidishin he booththaykka daggo woykko sargi keeththa daanizayss hasta amisile qoncisees

Hayssan tas beetizayssi woykko qoncizayssi keehi gitanne dalga gaden gakida sabile garsan issi macciya eqqadanne hi sabile shiishsha shiishsha xeelishin ha misiley nus qoncises.

Ha misilezan bettizayssi woykko qoncizayssi murutan ka'ida gaashshey uthilathe bolla parati issippetettan woxxishinenne he paratu meray zo'onne booththa para gidirayssa nuus qoncisees

hayssan taas beettizayssi woyko qoncizayssi keehi gitthanne dalga gidira gade garsan gakkida miruta ayfe gidishin he muruta ayfekka ayfen xeellanawu keehppe lo7idayssa gidirayssa qoncesees

Hayssan ta be ashede yooge woykko taas qoncizayssi keehi githanne dalga gaden gakkida giste muruta ayfe gidishin he giste muruthaykka keehi ayfen xeellanas lo'o gidirayssa hayssan nuus qonchizees.

hayssan ta be7eshe de7o gee issi cimaya gistisabile sampada oyqqada haaththi shotha xeellishininne he ayayppe guye baggara qeeri gatha keeththay de7o gadan hayssan nuus qoncisees

Hayssan ta be'ashede yoogi woykko taas qoncizayssi keehi gittanne galga gaden gakkida giste murutha issi aththumade he gisse muruza baazen naaqidi puno bolla deizayssa ha misile qoncisees.

Hayssan taas beettizayssi woykko qoncizayssi keehi giththanne dalga gidida gadin zeretida badalay mokkidi tiyatu shinenne he badala sinthan issi attumadey bayfen manaxer ochthidi issi tiya badala oykkidi tishshoti telelishin qoncisees

hayssan nuus beettizayssi cora attumasanne macasay issipetethan dalga denbanenne gita zuman pute tokkishin woykko doza tokkishinenne heedzdzu attumasati bantha qooren gammo dunguza shalbe wostirayssa qoncisees

hayssan ta be ashe de7ooge keehi githanne dalga gaden gakkida gaashe moota gidishin he gaashe mohotaka issi machasaya gaasheya utulatiyappe shakanawu gaasheza bukkishininne iya bukkiza kuxe kushen deiza qonjisees

hayssan taasi beetizayssi woykko qonchozayssi keehi gixanne dalga gidida gadin shunkurte muruthay gakki uturayssanne he shunkurte murutha issi bitane ba wuen sharbe qachirinne akafara haattawushishin qojisees

ha misilezan taas beettizayssi keehi xora qimeme qommoy issi petetan madabare madabaren shiiki uttura shininne hi qimeme garsan issi attumadde eqqidi issi qimeme xeela bolladeshin hayssan qoncisees

Ha misilezan bettizayssi wekko qoncizayssi key dalganne denbagaden curathumasanne cura macasay isipetetan shiiqidi sable garsan deeza sharafa shodishin misile qoncisees.

Haysan tas betizaysi issi c'ima adey ambasadere mayrine karabata ba qoren atiri menedhre atiri interview osetishinine ape guye bagara mitazi de'iyogadan qonc'sizako.

Hayssan taasi bettizaysi woykko qonccizaysi kehi be'anawune gellanawu yashshiya wora giddidhin he worannika coora giita giita miththay diyogadaninne worappe hessa baggan zuumati diyogadan missiley qonccises.

Haysan tas qonc'izaysi issi mac'iya eqa utirashininne ippe heysa bagara nam'u kethati oso bola de'iyogadanne he kethati wuribenagadan qonc'isizaysi.

Haysan ta betizaysi worako , he woranka cora Mitha qomoy diyogadaninne he Mitha qomoyka issipetethan eqi utidigadaninne he mithayka keehi irxa gididaysa nuusi qoncises

Haysan tas betizas Issipetethan cora atuma asay hemetishennne he asa garsan hedzu asati banta ayfen karetha manaxire wothidi Nam'ati banta qodhan sharbe

Hayssan ta be'ashe de'io ge keehi githanne dalga gidira denban woray de'o gadanenne he wora garsan mithati isipetetan shiphe gidi de'o gadanenne he mithatikka exa mitha gidirayssa qonchisees.

hayssan taasibeettizayssi cora asay issi petethan oti uturashiinne he asappe guye baggara yarsha wokka wuray de7yo gadaninne asayka issi miisha tishshoti xeelo bollan deizayssa hayssan nuus qoncusees

hayssan taas biittizayssi woykko qoncizayssi cora attuma asay isipetethan shuchcha garsan hemetti shininne he asappe hini baggara cora botha kaameti isipetethan biyoga hayssan nuus qoncisees

Hayssan nuus beettizayssi woykko koncizayssi cora asay maaran utiutura shininne he aasappe guye baggara cora wooray de'o gadanenne he wora garsan adussa mithay de'o gadan maccisees.

Hayssan tasibetizayssi woyqo qoncizayssi corasay issi petethan eqqi uttirashinenne he aasa garsan issoy karetha kootuma eri asas timirte imo bolla deyo gadan hayssan nuus qoncisana dandayides.

hayssan ta beyashey deyoge ichawasay issipetitan hemetishinne he a asa garsan issi attumay ba zokkon bursa ba idi ba kushin pistale oyqqidi issipetitan asay bishin hayssi nuus qonchisees

hayssan taas beettizayssi woykko qonchizayssi issi attumadey ba qoren sharbe uturinne issi douza ba tho bolla utturi tokkushininne he douza tishshoti teellishin nuus qoncisiza misileekko

hayssan ta be ashedey ooge issi attumanne issi maca asati dozata thokki makidi he dozatan akafara biitha zaarishonne attumay ba ifen manaxire wotu torayssa keype qonchisees

hayssan ta be ashe de7oke keehi cora attumasanne macasa issipetethan eqiyutiri keehi dalga denban eqiyutirashionenne he asay issi miisha tishushoti xeeda bolla de7o gaadan hayssi nurskeype konchisees

Ha misilezan nus beetizay keetha gidishin he nam'u keethas qase bolla bagara diza qixaley dendoga malamne beetenaga mala ha misiley qoncises.

ha misilen nuus bessizayssi dumma dumma asati doozata tokka naassi biididuoga malanne doozata henta kushan kushen oyqo ga mala ha misile nus bessees

Misiliyan taas beettiyaazay suqqekko; he suqqenkka cora murutati bayzzettees. Leemisuwaw: paappayee, aavokaadoy, yaanjellow, leellehow, hessanne hessa mala ubba miishshazi bayzzettiya suqqe gididoogaa nuuss qonccissees.

Hayssan ta beyizay oge bolla de7iza suuqekko he suyqenka Cora mishati bayzetosona Lemososi barbare timatime qata santha. Adoy h.h.mCora mishay Bayzetiyogadan Qonccisses

Hayssan ta be'ashe de'iyoge oge doonan de'iza suuqqekoo. He suuqqenika cora murutha ayfi bayzettees, leemisoos muuze, applee, burtukaane, hababe, hayssane hayssa malathi cora mishati de'iyogadan qonchissees.

Ha missilezan betizayisi asayi ba ayiffen xellanas woyikko asa ayifen lo'o getetiza barbare qommo giddishin he barbare qommoyikka eta garsan lo'o mella oyiqqizayisi zo'o barbare de'izayissa qonccises.

hayssan taas beettizayssi ogodunan deiza suuqekko he suuqenka cora muduthayfe bayzetes leemisos muuze birtuqaane abakadoy hababe paappaye peessaessa malay di7o gaadan qoncisees

Misile nuus bessiyayssi keehi gitsanne dalga ogen cora macasay issi petethan uththidi guliti giya daanizayssan gaalla shukurtiya tuumma cora qommua bayzishon qoncisees.

Ha misile bolla beettizayssi dumma dumma puteti de'oga misile qoncisees heyssafe bollara bitane he futeta haattawu shioge mishile bolla qoncinayssa gezoga misile qoncisees.

Ha misilezan nuspethizayssi qasay qade giddo muruthasa kiya giddon bayzidi dioga malanne heyssatsa baggara qasse dumma dumma asati shammidi diyoga mala ha misile nus konchisees.

Hayssan bettizaysi woykko qonccizayssi kehi giitanne dalgga dembba goshsha gaaden cora asay issippeteththan goyishshininne he daalga gaadey lo'o muurutta immiza gaade giddidayssa qonccises.

Haysan ta be'ayda diyogey nam"u atuma adeti tama ethid he tamaraka xawula daniza misha lo'itho bolla de'shinka he mishay izi aza gididako eretenakoka lo'o misha gididaysa qoncises.

Haysan tasi betizaysi woyko qonc'izaysi keehi gitanne dalga cishata diyo sohuwa gidishin he sohuwanka issi mac'asiya ba hu'e karetha kopiya wothada ba kushen zo'o c'isha qommo oykizaysa qoncisses.

Hayisani betizayisi woyikko tasi qoniccizayisi cora asayi issippetethani deiyogadane he asa achchani medhora kehi loiza cishshay cippi gi utidayisa qoncisishenne he cishshatu garisani zoo cishshayi diyo gadani qonicisesi

hayissani ta beyashe dizayisi hedzu atuma assati kehi gittanne daligga demibba goshsha gadeni hedzu atuma assati zereta oyikidi zeretha bolla dizayissa hayissi nussi kehippe qoncissesi

Hayssan ta be7ashe de7iyoge nam7u maccasati issipeththetan ciishsha coro bolla de7ishinne ;He maccasati bantta huu7en shaashe qachchi utirayssa hayssan nus keehippe qonccisanaw dandda7idees.

Hayssan tas beetizayssi issi gita ciishay cora ciishay issippetethan de7iyossan issi mishshiriya ba huuphe sharbbe qachadanne he ciishshata ba kushen shishsha oyqqa uttidayssa qonccisiza misileko

Hayssan taas beettizayssi woykko qoncizayssi keehi cora ciishatidey dososan issi maciya ba wen sharbe qachada woykko shaashe qachadanne ba kushen cora ciisha woyqqada ufayetishin qoncisees

Hayssan ta be ashe de yooge woykko taas konchizayssi keehi githanne dalga gaden industiris maddira sabale toketuuturayssanne he sabale garsan asati issi petethan sabaleppe bonco duutishin koncisees

Hayssan taas bettizayssi woykko qoncizayssi keehi cora ciishshati deyiyo sohan issi attumade he ciishshatu garsappe merara lo'iza ciishshata shiishshio eqqidi eqqidi ti shoti teellishin qoncisees.

Hayssan ta be ashe deioge issi attumade industiris maaddiza teknologin medhetida marshine achchan eqkidi he addeykka ba braddhen he marshine malatishin hayssi nuus koncisees.

hayssan taas beettizayssi keehi gitanne dalga gaden ha wodiya teknolojiyan medhetira nam7u kaameti he kametu goorekka biitha goshsha gidirayssa malanne kameti biitha goyishin qonchisees

Ha misilezan taas beettizayssi weykko qoncizayssi cora macanne cora attum asay issipeethan ekki uttera shenenne etappe sintha baggara gisti muruthay madabre garsan de'i'o gaadan ha misile qoncisees.

hayssan ta beyashe deewisey weykko taas qoncizayssi issi qeeri macanaya ba zukkun keeshe baadanne ba kushon industiris madirasabele oyqqada ufayetoshininne upyssa baggara amilesabele coay deyo gadan qoncisees.

hayssan taas beettizayssi nam7u macati issi mala merara deiza maa7o maydinne bayntha wuyen ciishsha wotiri baynta kushenka coqa ciishsha oyqi utturashinenne he ciisha meraykka keype lo7o gidirayssa qoncisees

Hayssan ta be ashe deyo ge keehi coro asay issipetethan eqqi uttura shienne he coro asay de'o sohoy keehi dalga goshsha soo gidirayssanne ethsappe guye baggara hawudaya teknolojiyan medettida mashiney de'o gaadan qoncusees.

hayssan taas beettizayssi woykko taas koncizayssi keehi gisa denba dalga gadin cora timatime muruthay isipesethan maara maaran kayotirayssanne timatime murutaykka keehi lo7o gidirayssa qonchisees

Hayssa misilizan taas beettizayssi woykko qoncizayssi corasay issifetetha issi mala ooso oottishininne he ooso sunthayka ciisha teknologiyo geera xaaxidi de yoga mala hayssi nuus qoncisees

Ha misileni nusi betizays woyiko misile bolla nusi qonicizayis woyiko misile nus qonicizays issipetethan na'mu adeti issi macati daliga gosha gadeni na'mu asatu kusheni akabay de'ogadan qonicises

Ha missile bolla nusi bettizayssi woykko missilezan nusi qonccizayssi issi gashe qeeri macca na'iya ba zookon keshshe ba7ada ba kushshen boncco oykkada kehippe uffa7etishin missiley qonccises.

ha misile bolla nuus beetizayssi woykko nuus qoncizayssi heedzdzu macati issi petethan cora ciisha banta kushen oykira shinnonne etappe guye baggara cora ciisha de7o gadan misile qoncisees

Ha misilezan tawu betidayis woyiko qonicidayisi issi atumazi eqqidi bba biradhe haa malatishe, appe hi baggara corra muzza uthayi deyogga.

Hayissan nus bettizayiss woyikko qonccisizayssi issi adey sinththara manexera wothidi dizayissanne guye baggara hezdzdu asati technology eqa othishe dizayissa qonccisses

Hayssan tasi bettizayssi woykko qonccizayssi nam'u maccaynne issi attuma asati goshsha gadden eqqi uttidashinene atumaka hattaza zarishin sabileza ushanawu haththa effishin hayssa nusi qonccises.

Ha misile bollan woga gade garsan goyiza makinayinne issi bittane garsan eqidaysanne he goyiza makina woykon bokiza makinay dozore getetizaysa gidon issi bitane uttidi ba oso othizaysa beses

Hayssan ta be7ashe deyooge keeh gitanne dalga wora garsan cora adusa adusa mithasi deyo gadanenne he wora achchan xuntha kaame oke de7ogadan ha misile nus keehippe qoncisees.

Hayssan taas beettizayssi woykko qonxizayssi keeyi githanne dalga denba gadenea buro zeretirasabele haatta ushishinenne he sabelekka keeyi githa dalga gaden deyo gaadan qoncisees.

iidaaa hayssan beettizayssi woykko qoncizayssi keey gitanne dalga gidida denban issipetethan hawudiya teknologiyan medetida kaame sayte ooso ooththi shinninne he kaameykka teknoloiyo geara ooththizayssa konchisees

Ha misilezan beetizays dumma dumma asay issipetethan shiphi gid hasa'ishe diyoga malanne heysi asatika katama gido asa gididdoga mala ha misiley nuusi qoncises

ha misilezan nus beeththizayssi dalga biitta gideshin he dalga biittan keehi adussa oge duuga malanne e addussa ogiyana qasse kanthiya haaththi duuga mala ha misley nus qoncisees

Ha misilezan ta beyashe diyogey cora deeyshay issipetethan hemetishininne he deysha garsan issi issi dorsati de'iyoga malane he deyshane dorsa issipetethan lagiya addey guye bagara deyogadan qoncises

Haysan taas beetizayssi woyko qoncizayssi daro wado miizati issipetethan maaran eqqidi mela maata mishininne eetappe guye baggara daro eeta mala miizati ichchi uttidaysa qoncisees.

hayssan taas beettizayssi woykko qonchizayssi keeyi gitanne dalga demban coramehe issipetethan he metishenenne eta heemmiza asati de7o gadanenne etappe eessa baggara zumay de7o gadan qonchisees

hayssan ta beyashe deyooge keehi bunesa gidirayssa gidishininne he ogeerakka cora miizay issupetetan he mettishininne he miiza laggida issiyasi guyera de7o gadan hay misile qoncisees

hayssan tas beettizayssi woykko qoncizayssi cora waado miizathi bantasooppe maaran maaran hemetiri karekishininne eta mala cora miizay karen issupetechan ichutirayssa qonchisees

Hayissan ta be ashe deyooge ordu deeshshati issi petettan eqqi uttuda shinenne he deeshshatu sintan mela maatay dey'o gadanenne hideshatuppe issoy hi maata hokkidi mishinne hankooti tis shoti teellishin qoncisees

hayssan taas beettizayssi keehi githanne dalga gidira denban cura mizati mela mita garsan he metishinenne he mehethappe heessa baggara githa gita coa zumati deyo gaadan hayssi nus keehippe qoncissees

hayssan ta beetizayssi weykko qoncizayssi keeyi gitanne dalga gidida denban coramehe ispetethan hee mettishininne eta heemmiza attuma nam7u asati deyo gadanenne etappe heessa baggara zumazi de7o ga qoncisees

hayssan taas beettizayssi issi buuchcha maaddey sintha baggara tishirotir haasi merxeelishininne aappe guye baggara cora waado miiza malati issi petetan maaran shiphi gireqiri mela maata mishin qoncisees

Hayssan taasi beettizayssi woykko koncizayssi issi attumadey nam'u modho booratha waaxidi goshsha bolla dey'o gaadaninne heyadde baushacha kushin turqaye oyqqidayssa hayssan nuus qoncisana dandayides.

hayssan ta beashe dey7oge ogizaara issi bootha faray hemetishinenne he farappe heessa baggara cora keethati maara maalan de7o gadaninne faray he metiyo oge keehi adussa gidirayssa qoncisees

hayssan ta be ashedi oge keehi dalga ogen coro dursati issi petetan shiiqidinne haatta uyishin itappe ha baggara issi attumade ba uben koppiya uoththidi koxeya oyqqidi eqqi uttirayssa qoncisees

Hayssan taas beettizayssi woykko qoncizayssi cora kutoy issu petethan de7i7o gadaninne he kuthoy maanas sabile etachan de7i7o ga malanne he kutho meray zo7o gujirayssa qoncisees.

ha misile nuus qoncisizayssi woykko misile bolla nuus beettizayssi cora waadu miizey issupetethan maaran eqqilenne mela maatha mishin ha baggara booththara zo7ora walkamera deysa miizedey waadan qoncisizas

ha misile bolla nuus beettizayssi weykko misilezan nuus qoncizayssi issi giththa denban heedzdzu meeti issipetethan heemettishinenne nam7u meeti ekiutirashin issoy essappe guye baggan de7o gaadan misile qoncisees

ha misilen nuus biittizayssi woykko misilezan qoncizayssi issi cimaya issi dorsa oyqadanne he dorsa tookkiraksha keehippe ufayetishin misile nuus qoncisees

Ha misile bolla qonccizayssi issi bitaney muuze puute tokkishenne a matin dumma dumma maata de'iyoga misiley qonccisees he bitaneykka hokki utooga misiley qonccisees.

hayssan taas beettizayssi keeyi gissanne dalga denba gaden zeretida badala gidishin he badalayka kee7i lo7o maara dichidayssa misile qoncusees

Hayssan tas beetizayssi woykko qonccizayssi issi attuma adde ba huuphen sharbe xaaxidinne ba kushiya ha miccidi ba kushe bolla dono gaala oyqqidi he addekka keehi ufaytishin hayssi nus qoncises.

hayssan taas qoncizayssi hawudiya asati issipetethan eqqedenne banga murucha issi qonqoloqa daanarayssan shiishi shiishi wotishinninne heeqaka maara maaran uththizayssa qonchisees

hayssan taas beettizeyssi keehi githanne dalga gadin gakkida banga murutha gidishin he bangamuruthayka keehi lo7o gidirayssanne keehi aysaefen gelana maaddirayssa gidirayssa qonccisees.

hayssan taas beettizayssi woykko hayssan taas qoncizayssi cora chigine fuute issipetetan shiiqi uttirayssanne he cigine fuute keehi cora gidogappe dendagan maara maaran shiphi giri uttirayssa hayssi nuus keehippe qonchisees

Misile zii nuus beettizayssi woykko hayssi nuus qoncizizayssi keeyi gisanne dalga denban ekkida ichawaasata gidishin he ichawasa ma'o meraykka issi mala gidirayssanne he ichashu asaykka chigice fuute tokki simishen qonchisees

amsilezan taas beettizayssi issi attumade ba qooren sharbe woththirinne keehi gita dalga tiya badalay deiza gaden ekkidi issi tiya badala ba kushin oyqqidi foqishin qoncisees

Hayssan ta be'ashe de'iyooge issi attuma dokitore issi mehe akkamanawu marpeza xeellidii dishininne i akkamanaw xeelliza booray meray zo'onne booththa walaka gididayssa qonccises

Ha misilezan ta beeshe deyooge issi teknoloji oqen medetida cora keemikaale gidishin he keemikaale go7aykka miizati hargishi caddanawu maaddirayssa gidiraza mala hayssi nuus qoncesees.

hamsilezan ta beashe de yooge ha teknologi ogiyara medhetida xaaleza issi doktore meheza akamshoenne he mehe meray zo7ora boothara walaka gidirayssanne mehekka boora gidirayssa qoncesees

hayssan taas beettizayssi woykko qoncizayssi nam7u haakimeti miizaakamana yutira shinonne issoy zo7o miziyo marfe caddishinenne issoy aappe guye baggara eqqere ti shoti deellishin nuus koncisees

hayssan ta be ashe deyooge nam7u doktorti issi miiziyo akamana xeelo bolla de ishininne he miiziy merayka zo7o gidiutirashin etappe heyssa baggara issi maca gashenaya eqqada xeellishin hayssan nus keype qoncisiis

Hayissan ta beyashshe diyogey woykko hayisan tas qoncizyss kehi gitanne dalga demban nam"u issi mala gammoti issipeteththan ka'ishinine doshshetishe hemetizayssa hayss nus kehippe qoncisess

Hayssan ta be'ashe de'iyoogey keehi gitanne dalgga dembban nam'u gaammoti etikka issi attumanne issi macca gaammoy ichchi uttidi issi miishsha tishshi oottidi xeelo bolla de'izayssa hayssi nuussi qonccisees.

Haysan tas betizayssi woykko qon izAyssi kehi gitane denbba wora garssan corra wora dayati de'yoganinne he wora nagiya issi polisey deyogada hayssan nusi qoncisses

Hayisan ta be ashe deyooge tropphe garsan keehi al'o gidida do'a gidishin he do'a sunthaykka waalea gietetthida do'ati isipetitan shiiqidi hemeso bollade ishin hayssi nuus koncisana dandayi dees

Hayssan ta beashe de7oge keehi githanne dalga gidida denban nam7u gammoti issi petettan de7o gaadanenne hi gammotu maraykka issi mala gidish issi gammoy eqqidi nne issi gammoy ichutirayssa qonchisees.

Hayssan thaas beeththizayssi keehi githanne dalgga denbban nam7u gammothi de7iyoogaadaninne nam7u gammothu meraykka issi mala gidi uththiraashin issi gammoy ichi uthurashinenne issoy eqqi uththurashin hayssi qonccissees.

Hayssan taas beettizayssi woykko qoncizayssi issi gita denban nam7u issi mala gamoti hemetishininne higammoti dooshetidi ka7ishin hayssan nuus kehippe qoncises.

Hayssan taas beettizayssi oyddu dembahareti isipetethan hemetishinenne etappe heessa baggara woqa woraynne gita zumay dey'o gaadan nuus ha mislee qoncisees

istraallo hayssan taas beettizayssi woykko koncizayssi heedzdzu denbareti issipetethan eqqi uturashinenne he yaarati de7oossan mela cora maatay de7o gadanenne he aaratikka issi miisha tishshoti teellishin hayssay qoncisees

Hayssan ta be ashe dii oge kee gitanne dalga denbay maatan issi wora do'ay ekki utirashininne he wora do'aykka issi miisha tish ooththi teelleshin hayssi nu skeype qonisees

Hayssan ta be ashe deyo gee kehy gitanne dalga denba wora gidishin he wora garsa cua wura do7ati issi petettan issi miisha tish urti teellishinne ita garsan nam7atu yo7o adussa kacce deyo gaadan hayssi nuus konchisis.

hayssan ta be7ashe dey7ogee hissi githanne demba gidira sohon issi maaye woxxidinne issi miisha tishushooturi teellishininne he maahe maraykka booththara karethara walqa gidirayssa qonchisees

hayssan nu sibeetizayssi weyko qoncizayssi key githanne dalgadenban cora wora do7ay issipetethan eqqi utora shinenne he dowayka issimi shaa tih shoti tellishin qoncisees

hayssi taas beettizayssi issi gita denba buchchan eqqida do7akko he du7a sunthaykka warakana geetettirdxeesettiya do7a gidishin he worakanaykka issi miisha tish shooti teellishin qoncisees

Haa missile bolla nusi betizayissi woyikko missilezanni nusi qonccizayiss kehi Gita denniba sohon nam''u mahetti issippeteththan gididi issi gg tishshi oththi xeelishin missileyi qonccisess.

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko misile bolla nuus qoncizayssi kehi gita denban nam'u issi mala gammoti issifetethan hemetishininne kacishin misile qonchisees

Hamsile bollan dumma dumma meeda hirandiya harati duuga malanne heyssatikka haaththa giddon eqo ga mala hamisile nuus bessi sheni heyssatikka heera heera equ ga mala hamisile nuus bessees.

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko misilezan nuus qonchizayssi issi githta dalga demban nam7u issi mala maayti issi geegge tishushoti telishin misile nuus konchisees